Kõɔ poɔ la ka nenyaɡayaɡa mine a kpɛ te are ba zaa yaɡe la ba kpar kyɛ are a kōɔ kyɛ ba bilaa lɛ eŋ zeŋ la a kõɔ poɔ kyɛ ka bonwoɡi kaŋa meŋ be a kõɔ poɔ a siɡre a pare sɛŋ ka voore kaŋa a siɡi te bebe kyɛ duoro a zusoɡa sɛŋ ka a be te waa polipoli lɛ.

Pɔɔ kaŋ la zeŋ taa bie a kyɛ haa o noɔre kyɛ ka sakere meŋ ɡaŋ a zie na o naŋ zeŋ dɔɔ kaŋ meŋ su la kpardoɔre a are a zie na a pɔɡe naŋ zeŋ kyɛ ka pɔɡebilii mine meŋ yi are a pɔɡe na naŋ zeŋ ouoriŋ ka dɔɔ ksŋ meŋ te are tɔɔre zaa a taa moobale foone kyɛ ka vūūmie a yɛ ɡyereɡyere a ba puori sɛŋ kyɛ ka bɔnnɔ meŋ are a zie kaŋ ane pool.

Pɔgesarrebilii la a seɛrɛ tuuro taa ba zaa seɛ la wagyɛ yitaare a kyɛ la de a wagyɛre mine meŋ a leŋ leŋ ba seereŋ, noba are la ba puori seŋ a kyɛ kaara ba naŋ seɛrɛ, ba de lɛbie meŋ a eŋ eŋ ba gbɛnakyegɛ eŋɛ kyɛ de amine meŋ a eŋ ba duŋkumo eŋɛ, a lɛbie mine meŋ be la ba nuuri eŋɛ kyɛ ka ba zaa vɔgele zupili yitaare a te tɔ.

Nasapɔɡelee la are a taa boma mine ne o nuuri a kyɛ laara o seɛ la kurzeɛ o puori sɛŋ daŋkyini sɛɡraa kaŋ mare la be ka nambare sɛɡe eŋ a daŋkyini poɔ kyɛ o nudoloŋ sɛŋ meŋ teɛ mine be la daa kaŋa eŋɛ a yaɡele.

Karendie la ka karema mine zeŋ ka a karembiiri ŋmaaɡyili kyɛ ka a karema a te a karembie kaŋ naŋ pɛɡele peepadoɔ kyɛ ka kaŋ meŋ su kparpelaa a meŋ zeŋ a kɔɡe a karembiiri mine a kaara ba kyɛ ka ba laara.

Pɔgeyɛreyɛrɛ kaŋ la a tuo o boŋkoɔree a kyɛ laara, o zukɔɔloŋ waa la yaga lɛ kyɛ ka o vɔgele zupili k'a zupili ane o kparoo zaa yitaa kyɛ ka poolo mine meŋ are a zie na o naŋ tuo a boŋkoɔree are a kyɛ a boŋkoɔree mine onaŋ taa la ama; zuri borɔsere, telaare, ane nɔɔteɛ pɔlese.

Dɔbɔ ane pɔɔbɔ la are a ɡyeere taa a dɔbɔ waa la bilaa lɛ kyɛ ka a pɔɔbɔ waa yaɡa a dɔbɔ mine banaare zeŋ la a noba na mine niŋe soɡa a banaŋ na are ba mine waa la woori kyɛ ka ba mine waa ŋmaara kyɛ neɛzaa ne o tɔsobɔ kaayɛsuuri ba yitaa neɛ zaa kaayaa maŋ waa la a toɔraa lɛ.

Dããkoɔ yiri poɔ la ka pɔlbile kaŋ a are ba de la a dããkoɔre boma ane a kɔlbaare a kyoɡelekyoɡele taa ka a mine meŋ naŋ be a pɔlbile puoriŋ a pɔlbile vɔɔle la zupili kyɛ eŋ nimiɡyili a kyɛ pɔne kpardɔzɔɡe kyɛ su a kparoo kaŋ meŋ eŋ a poɔ ka o meŋ e dɔzɔŋ kyɛ ka o la su kaŋa meŋ dɔɔle ka o waa lenelene ka o ne a kuree zaa yitaa kyɛ ka o pɔne baaɡe zeɛ meŋ a tuɡi nɔɔteziiri meŋ.

Yiri poɔ la ka tabol kpoŋ kaŋa biŋ ka bondi iruŋ iruŋ pare a tabol zu, dɔɔ kaŋa meŋ zeŋ la tɔɔre zaa a eŋ nimigilli a kyɛ haa o noɔre ka pɔgelee kaŋa meŋ zeŋ a kyɛ tēɛ o nu ane a seemaa mine a ennɛ a dɔɔ noɔreŋ.

Dɔɔ kaŋ la zeŋ a pɔne kɔmpiita kyɛ ka moto baatere meŋ la biŋ o nuɡɔɔ sɛŋ ka sola meŋ be a be daare mine ayi be la a dɔɔ puoriŋ kyɛ a o nuɡɔɔ sɛŋ yɛroŋ bombiliibilii be la a o nuɡɔɔ sɛŋ.

Bibilii la waa yaga lɛ, a bibile kaŋa de la gaŋgaa a yi wa are o taaba na nimitɔɔreŋ a kyɛ gere boŋkaŋa o bɔgɔŋ, pɔgekpomo mine meŋ bayi be la a puori seŋ, a pɔgekpoŋ kaŋ zeŋ la teŋɛ kyɛ ka kaŋa meŋ sobɔ are a bibilii poɔ.

Vūū tontonema la de solare do te tɛtɛ a die zu, a die kyanse, a yiri kyansere waa la zeere ba e nembayɔpoi, a ba banuu zaa su la kpare k'a waa kpare yaayi kyɛ k'a ba bayi na su kpare k'a waa a toɔraa lɛ, hama meŋ gaŋ peɛle la a zie na ba naŋ do te tonɔ a tomɔ a die zu.

Baase woɡi kaŋ la are ka o pare yuo ka neɛ kaŋ kpɛ te be a baase pare zie na naŋ yuo kyɛ ka o zu sãã kyɛ ka a noba mine meŋ bayi a do te areare a baase puoriŋ a kaŋa soba waa la woɡi a kyɛ eŋe nimiɡyili kyɛ seɛ ɡeese kuree kyɛ kaŋa meŋ seɛ kurɡbɛŋmaara a meŋ waa ŋmaa lɛ kyɛ vɔɔle a su kparoo ka o taa zupili.

Polisiri la su ba polisiri kaayaa a are kyɛ ka dɔɔ kaŋ meŋ be a ba poɔ a dɔɔ eŋ ba su a polisiri kaayaa o seɛ la kursɔɡelaa kyɛ su kparpelaa a polisiri vɔɡele la kpoɡelo meŋ kyɛ ka teere mine be a ba nimitɔɔre sɛŋ.

Bibilii bayoɔpoe la be kõɔ poɔ a bibilii zaa ba su kpare ba seɛ la kursɔɡelɔ ba banaare are la teŋɛ soɡa kyɛ ka ba banaare do te are ba taaba bɔɡɔŋ kaŋa soba meŋ do te zeŋ la o tasoba zeŋɛŋ a teɛ o zu taa.

pɔge kaŋa la zeŋ daŋkyini seɛ maala bondirii a pɔge su la kparre peɛl peɛl kyɛ leŋ zu talaa a seɛ wagyɛ meŋ naŋ waa ŋmonoŋmono a daŋkyini seɛ na o naŋ zeŋ ba mare mare la vuu a be ka o zaa soɔ o zaa ɔrɔbare mine ayi beŋ la a pɔge nuduloŋ seŋ kyɛ ka kɛŋteŋ bile meŋ beŋ o nugɔɔ seŋ selba meŋ dogli la korepoote vuu poɔ a yiri meŋ daga-yiri la kaba ŋmaa ane tɛne a paaŋ de daare paali paali a lɔɔ.

Kootaale zu la ka noba yɔ yɛre yaɡa zaa a kyɛnɛ ka dɔɔ kaŋa na be a noba poɔ su la kpardoɔre kyɛ yɛre miri kaŋa meŋ ka a miri meŋ waa a doɔre kyɛ ka o yɛre baaɡe meŋ o puoriŋ oɛnzeɛ kaŋ be la a zie na a noba na kyɛnɛ kyɛ ka ba sɛɡe namba peɛle mine eŋ a pɛnzeɛ eŋɛ yie mine meŋ sãã la a noba puori sɛŋ.

Noba la a ɡbuli are yaɡa zaa kyɛ ka dɔɔ kaŋa taa kɔkɔtɔnaa a daayi are a ba niŋe soɡa a dɔɔ su la kootusɔɔle kpoŋ kaŋa nambare sɛɡe mare la a dɔɔ kpaare sɛŋ kyɛ ka neɛ kaŋ meŋ are o doloŋ sɛŋ a zɛɡe o nu ka o do saa ka bonzeɛ kaŋa leŋ a nu poɔ dɔɔ kaŋ meŋ naŋ are la a kɔkɔtɔnaa doloŋ sɛŋ a vɔɡele zupili.

Pɔgebɔ bayoɔbo la a tu zie kaŋa kyɔŋ tu taa a gɛrɛ ba banaare seɛ la giisi kuri kyɛ ka ba bayi meŋ seɛ kuri sɔgelɔ a onaŋ naŋ de a weɛ kyɛnɛ taa la kɔkɔtɔnnaa a kyɛ haa o noɔre, a pɔge kaŋa vɔgele la zupili zeɛ kyɛ ka kaŋa meŋ de pɛnzeɛ a gyere o kɔkɔreŋ ba taa la dapɛgere mine meŋ naŋ waa dapɛge peɛle kyɛ ka ba sɛge nambare eŋ a dapɛgere eŋɛ.

Masalaakyi la ka ba ŋmaa ka o ziiri mine ayi waa pulipuli zaa vɔɛ be la a masalaakyi zie kaŋ kyɛlɛɛ kyɛ ba pɛnte la o kyɛlɛɛ meŋ pɛnte dɔzɔɡe nensaalebēo naŋ kombaŋ sɔre be la a masalaakyi zie a siɡi wa laare teŋɛ zaa ka lɔɛ meŋ bebe kyɛ yiri kaŋ meŋ are peɛle la a be na a masalaakyi naŋ be.

Daapoɔ ka pɔgba bebe ka ba de foforee pilpile a zie a ziŋ ziŋ a patare poɔ kyɛ ka ba mine naŋ yɛ kyɛne a daapoɔ bonyireŋyireŋ be la a daapoɔ a boma mine naŋ be a daapoɔ la ama boodeɛ simaane ane gyiŋlee.

Pɔgebilii mine la are tuotuo boma a tu zie kaŋa kyɛne gɛrɛ a kyɛ de wagyɛrɛ leŋleŋe ba nyaa eŋ a kyɛ yɛre yɛre kɔkɔlɛɛ meŋ a banaŋ bayi naŋ de wĩɛ kyɛne ba na eŋ wagyɛrɛ na e la a toraa lɛ kyɛ a banaŋ naŋ be ba puure saŋ banaŋ eŋ wagyɛrɛ na zaa yi la taa kyɛ ka saluoni meŋ sãã a zie na ba naŋ kyɛne .

Naasaalepeɛle banaare la dɔba bata ane pɔɡe bonyeni a dɔɔ kaŋe ane a pɔɡe kaŋe dɔɔ lq ɡyɔŋɡyoleŋɡyo ba taa la bompeɛle mine ba nuuriŋ kyɛ a dɔɔ kaŋ zeŋ la dakoɡi eŋɛŋ kyɛ ka akŋ meŋ are dendeŋ a ona na naŋ are dendeŋ seɛ la ɡyiisi kuree a kyɛ su kparsɔɡelaa.

Dɔɔ kaa la doo gyogyoleŋgyo a kyɛ ka bonkaŋa biŋ o puleŋ o pone la bonpilaa kang ane o nu a bonpilaa na o naŋ poŋne waayɛ kaŋ yi be te kyoŋe a bon na o naŋ doo kyuli bibilii mine meŋ ziŋ kɔge la a dɔɔ kyɛ ka ba mine meŋ are dendiŋe a onaŋ naŋ are kɔge a dɔɔ ba su kparo kyɛ a banaŋ na kyɛ a kyɛlɛɛ eŋ su la a ba kpare.

Urɔba pɛretɛre ane zumɔ la biŋbiŋ ka pɔɡe kaŋ zeŋ teŋɛ kyɛ taa a perɛte kaŋ ane a zumɔ a perɛte na eŋ waa la kpoŋ a ɡaŋ o taaba na zaa kyɛ ka a pɔɡe leŋ zutalaa naŋ e sɔɡelɔsɔɡelɔ pɔɡebɔ mine meŋ are la be a liri ba nuuri a kyɛ meŋ le zutali ba bata deme e la ziiri.

Soolare la dɔgle kuree mine zu kyɛ ka pɔgebɔ mine are a be a nɔge taa nuuri a zɛge zɛge kaa do kyɛ ka ba are ŋmaa viiri a soola baa kaŋa gaŋ la a soolare puliŋka kubo mine meŋ ayi a gaŋ a be kyɛ a pɔgeba naŋ are ŋmaa viiri a benee teere mine meŋ are la a ba puori sɛŋ.

Bɔl ŋmeɛrebɛ la a be paki poɔ a ŋmeɛrɛ bɔɔl, ba e la nembayoɔbo, kaŋ soba toore la sɔɔse wogiri mine ka a duoro waana ka a tɔ o dumo, ba su la kpare peɛle kyɛ seɛ neka sɔgelɔ meŋ, noba mine meŋ yi te zeŋ la a paki lombori seŋ kyɛ kaara a bɔl ba naŋ ŋmeɛrɛ ka teere mine meŋ te are tɔɔre zaa a meŋ e zugoku lɛ.

Pɔɡesaraa kaŋ la are a seɛ ɡondoŋ ka o waa ŋmonɔŋmonɔ kyɛ ka o de pɛn pempeleŋ kaŋ a ɡyere o bɔɡɔŋ kyɛ ka namba peɛle be a pɛne na naŋ ɡyere a o bɔɡɔ eŋɛ kyɛ ka o laara o ɡɔɔ sɛŋ pɔlibile kaŋ are la be a kyɛ de kɔkɔtɔnaa a tɔɡele o noɔreŋ o doloŋ sɛŋ meŋ pɔɡesaraa kaŋ are la be kyɛ ka neɛ kaŋ meŋ la are o doloŋ sɛŋ a pɔne bompelaa.

Naasaale mine la kpɛ te zeŋ ba lɔɔre poɔ kyɛ a lɔɔre be la moɔ poɔ wɔɔ kaŋa are la a lɔɔre nimisoɡa sɛŋ ka kaŋa meŋ be o puori sɛŋ kyɛ ka tewoɡriwoɡri mine meŋ la are a be a lɔɔre naŋ are.

Gbaŋɡbale kaŋa poɔ la ka lɔɛ deɛ paale o zaa ane nensaaleba a lɔɛ yaɡa zie zaa waa la lɔpeɛle vūūpool kaŋa meŋ are la a ɡbaŋɡbale na poɔ a lɔɛ na are a yaɡa lɛ kyɛ ka yie meŋ areare a koŋkobo na eŋɛ.

Bondiiroŋiroŋ la ka ba maale a de lantaa ɡyɛlee dɔɡele la a bondirii zu ka taaleɛ meŋ bebe ɡyɛnlee meŋ paale la a bondirii ama poɔ ka bɔɔdekyeene meŋ bebe ane mui meŋ poɔ la.

wagya yireŋ yireŋ la pa a zie zaa ka a mine pɔge pɔge kyɛ a mine meŋ ba pɔge a mine yaŋle yaŋle la kyɛ a wagya yireŋ yireŋ nyɛ a mine e la ziire ka a mine waa sɔŋlɔ ka a mine waa lenelene ka mine waa kyoonokyoone ka mine meŋ waa ŋmɔnoŋmɔno pɔgesare kaŋa ziŋ la be kyɛ laare.

lure yage la a didi vūū kyɛ ka mine waa faare faare lɛ are a zie na a lure naŋ di a vūū yiri kang meŋ are la a be di a waa faa zaa sokpoŋ noɔre poɔ la ka alure ne a yiri di a vūū noba are la a sokpoŋ noɔre kyɛ lure meŋ are a sokpoŋ zu a noba mine meŋ gmaa la a sokpoŋ kyɛ yi gang kpe .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

Pɔɡesaraa ka zeŋ a su kparsɔɡelaa a kyɛ seɛ kursɔɡelaa meŋ a maale o zu foɔle a do te leŋ bare kyɛ kɔmpiita biŋ la o niŋe soɡa ka o de o nuuri a parepare a kɔmpiita poɔ kolee kaŋ meŋ biŋ la a o ɡɔɔ sɛŋ kyɛ ka pooli kaŋa meŋ are a be ka kuroo tuɡi a pooli poɔ.

Bibilii la deɛ waa yaga zaa ka naasaal pɔgesaraa kaŋa kpɛ zeŋ a ba sogɔŋ pɔgesarre kpoŋ kaŋ meŋ zeŋ la a meŋ palli o zu abibilii yage zie zaa zuri waa la werɛwerɛ lɛ kyɛ ka tabolɔ meŋ biŋ a zie na ba naŋ zeŋ ba mine su la kparrezeere ka ba mine meŋ de pɛmɛ a pɔge pɔge ba zuri.

Pɔgbɔ bata la a mare ba biiri a yi zie a kyɛnɛ wa gɛrɛ a pɔge kaŋ tuo la boma ane bɔtɔ kyɛ taa kataweɛ o nuŋ kaa pɔge kaŋ meŋ a tuo boma ane ɔrɔba kyɛ ka kaŋ meŋ soba a taa bɔtɔ o nuŋ a kyɛ gɛrɛ ba tuoro la pɔge kaŋa meŋ naŋ yi a zie na ba naŋ gɛrɛ a waana a meŋ tuo boma aneŋ bɔtɔ.

Soola la ka bie kaŋa a de yi ti biŋ ngmenaa poɔ motore baateɛ ane lɔɛ baateɛ meŋ biŋ la be zie na a bie naŋ zuune koo puori kyaare yie mine be la be neɛ kaŋa ti are la a yie na poɔ bɔtɔrre mine meŋ gaŋ gaŋ la a o puori kyaaroo zie na kyɛ ka rɔba kaŋa meŋ gaŋ a be sɛŋ.

Yiri poɔ la ka naasaalaa dakog veɛle veɛle mine biŋ die poɔ kyɛ ka naasaale vigri meŋ be a die zusogɔ seŋ bon sɔglɔ sɔglɔ mine meŋ pare la bompeɛl bilii bilii mine eŋɛŋ kyɛ ka bonsɔglɔ mine meŋ gaŋ teŋɛsogɔ.

Wiri zu la ka pɔɡesarebilii mine bayi do te zeŋ a pɔɡesarelee kaŋ su la kparpelaa kyɛ ka kaŋ meŋ su kparzeɛ a onaŋ naŋ su a kparpelaa la zeŋ a niŋe sɛŋ a kyɛ yɛre baaɡe bile o niŋe soɡaŋ kyɛ ka a pɔɡesarelee kaŋ meŋ be a puori sɛŋ a tēɛ o nu a seerɛ ne a wiri pɔlee kaŋ meŋ naŋ su kparpelaa nyɔɡe la miri naŋ be a wiri zu a kyɛnɛ ne.

Die poɔ la ka tiivi mare a daŋkyini eŋɛ kyɛ ka sepiikkare meŋ biŋ a die kɔŋkɔbɔ eŋɛ bɔnne meŋ ata kyugli la a tiivi naŋ mare zie na kyɛ ka kɔkɔle sɔglaa kaŋ meŋ gaŋ a die poɔ.

pɔgesara la ziŋ dakog eŋ a maale o zu ka o e pilaa zaa ka o laare kyɛ ka tiwoŋ ireŋ ireŋ meŋ biŋ o puure ka nasaal pɛbili meŋ biŋ o gɔɔ saŋ ka mine biŋ o dolɔŋ saŋ tiwɔmo mine naŋ biŋ o puure saŋ la ama komie moŋkogre paanapul aŋkaare ane a taaba.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

Pɔgbɔ la a zeŋ waa yaga lɛ kyɛ ba taa la bon iruŋ iruŋ ba naŋ zeŋ a koɔrɔ lɔɔre are la ba puore sɛŋ a pɔgbɔ mine ba yi su la kparrezeere kyɛ ka ba mine meŋ su kparɛɛ kaa waa a toɔraa lɛ a bomkoɔre mine a pɔgbɔ naŋ taa la ama bɛŋɛ ane seŋkaa.

Pɔɡebilii mine bayi la be zesɔɔlaa kaŋa poɔ kaŋa zeŋ la dakoɡi zu kyɛ yaare o ɡbɛɛ ka kaŋa meŋ kpɛ te dɔɔ a o ɡbɛɛ kpakyaɡa eŋɛ a ona naŋ zeŋ a dakoɡi zu de la o nuuri a dɔɡele a ona naŋ zeŋ a o ɡbɛɛ kpakyaɡaŋ kyɛ ka dɔɔ kaŋ meŋ are a be teɛ o seɛ a ona naŋ zeŋ a dakoɡi zu pale la o zu.

Koɔbo bontɛɛtɛɛ la be a kyɛ pɔɡebɔ mine bayi are la a koɔbo bontɛɛtɛɛ ŋa kpakyaŋaŋ ziɡbaŋɡbale kaŋa meŋ be la a zie na a pɔɡebɔ na are kyɛ ka urɔba pɛbilii mine meŋ a biŋbiŋ a taa koɔbo boma mine boma mine naŋ be a kyɛnaa la komie, bɔɔdeɛ, aŋkaare, paainapuli ane wɔɔtameloo.

Bibile kaŋa arɛɛ la a su seŋgelente pelaa a kyɛ seɛ kuri sɔgelaa ka pɔge kpoŋ kaŋ meŋ are o puoriŋ a su kpare zeɛ a seɛ kuri sɔgelaa kyɛ maale o zu k'a zukɔɔloŋ waa yaga lɛ kyɛ k'a dɔɔ kaŋa meŋ zeŋ teŋɛ, a dɔbɔ mine meŋ bata te are la tɔɔre zaa ka kaŋa soba a de pɛne a vili o zu kyɛ a ba bayi na eŋ ba leŋ pɛmɛ ba zuriŋ.

Nasaale pɛle banaare la ba bata vɔle la zupile kyɛ ka kang ba vɔle zupile ba bayi meŋ su kpare nuuri kyɛ ka kang meŋ ba su kpare nuwogre bongyaragyara kaŋ be la a zie na ba naŋ are k'o zie kaŋ ŋmaa ziire ziire kyɛ k'o zie kaŋa meŋ ŋmaa peɛle peɛle bonpilaa kang meŋ be la a nasaapeɛle mine bayi naŋ are peɛle zie kang.

Bibilii mine la a zeŋ dakoɡi yeni zu a kaŋa soba su kparoo a kyɛ zeŋ kyuli o zu a kyɛ tuɡi nɔɔtedɔzɔŋ ka kaŋa na soba seɛ muŋkuri kyɛ zeŋ o ba su kparoo kyɛ ka o zu pale a eŋ lɛbie kyɛ ka o pɔne bibile kaŋ a bibile ŋa o naŋ taa su la kparpelaa kyɛ ka urɔba dɔzɔɡe kaŋa meŋ biŋ a be.

Yiri kaŋa poɔ la ka pɔgesaraa ane pɔlee kaŋa zeŋ a kyuli ba zuri eŋ tabol mine zuree, gambili dɔzɔŋ mine pare la a tabolo zuree, Pɔgebɔ mine araa ba niŋesogɔ a pɔnne biiri, a pɔgebɔ bayi su la kpare zeere kyɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ are a be a su kpare pelaa.

Pɔɡebɔ nɔɔteɛ la biŋ a niŋe soɡa a waa la nɔɔteiroŋiroŋ a mine ziiri mine e la ziiri ka a ziiri mine e peɛle ka a ziiri mine e dɔzɔɡe waɡyɛre meŋ biŋ kɔɡe la a pɔɡebɔ nɔɔteɛ naŋ biŋ a zie na a puori sɛŋ namaaroŋ kaŋ te kyuɡele la be a waa dɔzɔɡe lɛ dɔbɔ nɔɔteɛ la te biŋ a be.